Meeshaan saxan ayaa yaalo saxanka waxaa kujiro malawax saxanka medebkiisu waa cadaan malawaxana waa gaduud iyo cadaan

Meeshaan waxaa yaalo saxanman cadaan eh waxaa ku jira oodkac midna waxaa ku jira malawax meeshaan kala waxaa yaala koob baaquli yar ku jiro iyo qaado yar koobka kafayaa ku jiro.